Abereki anokurudzirwa kuendesa ana adodori asati atanga fundo yekutanga kuzvikora zveana adodori ,kona iyoyo kwanenge veifundiswa kubhara mabizo awo nekuremekedza asharukwa.

Kuzvikora zvefundo yeana adodori asati atanga fundo yekutanga vanokurudzirwa yaambo kuti kubharwe mufananidzo yainamirwa kumadziro kuti vana vainingire veifunda.

Kuzvikora zvefundo yeana adoodori, asati atanga fundo yekutanga. Kunokurudzirwa yaamho, kuti kunge kweifundiswa ngeantu ane rudo maningi ngeana adoodoriwo.

Vana vechikora vefundo yeana adoodori, vanofunda maningi ngekuona nekutamba. Vanofanire kufundiswa ngevafundisi vabaari ngerudo rwemene neana adoodori.

Kuzvikora zvefundo yaana adoodori, kunokurudzirwa yaamho kuti kufundiswe ngevafundisi vabaari nerudo rwemene, veifundisa ana zvakahlamburika yaamho zvakadaroko.

Vana vadoodori vanokurudzirwa yamho kuti vaende kuzvikora zvawo zveana adodori zvona izvozvo kona iyoyo kwavanenge veiti vakati funde funde vombotamba ramangwani ravo reindonasirika

Kuzvikora zvefundo yeana adodori asati atanga fundo yekutanga. Kunokurudzirwa kakurutu kuti anavo ainge ainevo zvigaro nematebura akahlamburika yaamho. Veibharira pona apapo zvimufananidzo zvavo.

Vafundo vefundo yeana adodori vanokurudzirwa kukurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada ndiana mai nana baba avo kuti vafunde veidakarawo ramangwani reinasirwa

Aafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwe yaamho kuti vange vari vafundi vanodakarira zvikora zvavo zvemene. Kuitira kuti ramangwana ravo rinasirike.

Kuzvikora zvefundo yekutanga vafundi vanofunda maningi ngekuningira . Anamudzidzi anokurudzirwa yaamho kuti vabhare mufananidzo veinamira kumadziro.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa yambo kuti vave vari vantu vanopfekawo hembe dzechikora dzavanenge vakatengerwa ndiana Mai nana baba awo nemagwada echikora akahlamburuka yambo kuti vafunde nemudakaro.

Kuzvikora zvefundo yekutanga, vafundi vefundo vanokurudzirwa yaamho kuti vabaagwinyisire kwemene ngezvefundo zvavo zvona izvozvo, kuitira kuti ramangwani rinasirwe.

Kuzvikora zvefundo yeana adoodori, kunokurudzirwa maningi, kuti kunge kuine mbatso dzekufundira dzakapendwa ngeruwara rwakahlamburika yaamho, kuti vana vechikora vafunde veidakara.

Kuzvikora zvefundo yekutanga vafundi vanofunda maningi ngekuningira vadzidzisi vanokurudzirwa yaamho. Kuti veifundisa ana vauye nezviro zvanenge veiapangidza.

Kuzvikora zvefundo yekutanga, vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisire kwemene ngezvifundo zvavozvo, kuitira kuti vakure vari vantu vakangwara vane hunyanzviwo.

Kuzvikora zvefundo yekutanga, vafundi vanokurudzirwa yaamho, kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora zvakahlamburika yaamho. Kuti vafunde vei dakarara, ramangwani ravo reinasirika.

Kuzvikora zvefundo yokutanga, vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabaagwinyisire ngefundo dzavo. Veifundiswawo kutokonya-tokonya makombiyuta veitsvaka fundo padandemutande.

Kuzvikora zvefundo yeana adodori nezvefundo yekutanga vafundi vanofunda maningi ngekuningira vadzidzisi vanokurudzirwa kunamira mifananidzo yakabharwa kumadziro.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa yaamho, kuti vadakarire chikora vachitori vadodori kudaroko. Ngekuti zvinozonesa kutwasamura muntu einga abva zera.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti vatengerwe matebhura nezvigaro. Ngeadzidzisi avo neakuru vezvikorazvo kuti vabharire nekugara pakahlamburika yaamho.

Kuzvikora zvefundo yekutanga afundi anofunda maningi ngekuona afundisi vanokurudzirwa kakurutu kuti vabhare mifananidzo kumadziro kuti vana vafunde veiningira veierenga.

Kuzvikora zvefundo yekutanga vafundi vanokurudzirwa pakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire nefundo dzavo vagwinyisirezve ngemitambo yakaita semabhora emirenje nenyara nekutomuka.

Vakuru vezvikora vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maniiingi, kuti vatenge mathebura, kana kumanasirisa, nezvigaro zvekuti ana echikora abharire mishando yawo yechikora pakahlamburika.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nekuzvikora yefundo yepaderadera zvevantu vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa yefundo yepadera vafundi vanokurudzirwa kumbangwinyisira yambo ngezvifundo zvavozvo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera zviro zvabahlamburika yaamho. Kwane zvimakombiyuta zvekudetsera vafundi kuti vatsvake fundo padandemutande.

Zvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera, vafundi vanokurudzirwa yaampho kuti vagwinyisire ngezvifundo zvavozvo kunyanya zvifundo zvenyara zvakaita sekunasira michini.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa yambo kuti pavanenge veita zvemabhukuzvo vagwinyisire ngezvifundo zvakaita sekuridza nekuemba.

Zvikora zvefundo yechipiri nefundo yepadera dera, vafundi vanokurudzirwaa yaamboo kuti vabaa gwinyisire ngezvifundo zvavo zvenyara zvakaita sekunasira magetsi

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri nezvifundo zvepader dera vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire nezvifundo zvavo kunyanya zvifundo zvesainzi ngazvikosheswe .

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera -dera ,vafundi vanosisogwinyisira yaamho ngezvifundo zvawo zvenyara sekunasira motikari.

Vafundi vefundo yechipori nevafundi yefundo yepadera dera, vanosisa kugwinyisira yaamho ngezvifundo zvenyara zvakaita sekunasira motikari nekunasira muchina.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera, zvinokurudzirwa kakurutu kuti vafundi vabaagwinyisire yaamho, nezvifundo zvavozvo, kuitira kuti ramangwani rinasirike.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vafundewo zvifundo zvakaita sekuridza ridza magitare nekuemba

Kuzvikora zvefundo yekutanga kunyanyisa zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera vafundi vanofanira kugwinyisira yamo ngezvifundo zvenyara zvakaita sekutsetsa simbi.

Kuzvikora zvifundo yechipiri nekuzvikora zvefundo yepadera-dera, vafundi vanosisogwinyisira yaamho ngezvifundo zvavo zvenyara, zvakaita sezvekusona hembe, nekunasira zviro zvakasiyana-siyana.

Kuzvikora zvefundo yechipiri neku zvikora zvefundo yepadera-dera. Vafundi vanosiso gunisira yaamho nezvifundo zvenyara zvakaita seku nasira motokari neku pishira he simbi.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera. Vafundi vano kuridzirwa yaampho kuti vatenge makhombiyuta, kuti vatsvakewo fundo padandemutande po ramangwani reinasirwa.

Kuzvikora zvefundo yechipiri, vafundi vanosiso gwinyisira yamho, ngezvifundo zvavo zvona izvozvo, veyibayi funda ngekutsamwirira ramangwani reyinasirwa.

Kuzvikora zvefundo yechipiri kunyanyisa zviya zviya mabhodhingi kwekuti ana anonga eifunda eigare kona iyoyo vafundi vanokurudzwira maningi kuti vasiyane nekuita zvebonde vasati vasvika zera rakhona.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera, vafundi vanokurudzira kuti vanyanye maningi kugwinyisira nezvifundo zvesainzi nezvekunasira-nasira zviro kudai.

Zvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaambo kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora akabaahlamburika yaamho kuti vafunde veidakara, ramangwana ravo reinasirika.

Zvikora zvefundo yepaderadera vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabaagwinyisire nekutsamirira pazvifundo zvawo zvona izvozvo kuti ramangwani rawo ribaapenye yaamho.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nekuzvikora zvefundo yechipiri. Akuru ezvikora neakuru emumuganga anokurudzirwa maningi kuti abatane. Veibetserana kuvaka mbatso dzekufundira dzakahlamburika yaambo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri zvinokuridzirwa maningi kuti zvinge zvakakomberedzwa ngeruzhowa, kuitira kuti ana echikora asatiza eienda kuita misiyaiswa kubanze .

Kuzvikora zvefundo yepadera dera neyechipiri vafundi vanokurudzirwa kuti vagwinyisirewo kutamba mitambo yakaita seyemabhora enyara zveshe neemarenje.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yekutanga vanofanira kuunganidzwa veibhirwa ngezve hutano kunyanyisa hutano hwepabonde.

Vafundi vefundo yechipiri, vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavo. Kunyanyisa zvifundo zvesaenzi kuti vazoitavo madhogodheya.

Kuzvikora zvefundo yechipiri, kunokurudzirwa kakurutu. Kuti kunge kubaari ne matebura ngezvigaro zvakahlamburika yaampho. Kuti vantu vagarire veidakara ramangwana reinasirika.

Kuchikora kwefundo yepiri kunokurudzirwa kuti kuve kuine hutsanana hwemene, zvikora zvakapendwa zvakahlamburuka yaamho

Zvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yekutanga zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvakakomberedzwa ngeruzhowa kuitira kuti ana echikora asatiza eiita misiyaizwa kubanze.

Vatambi vemitambo yakaita semabhoraa enyara eshe neemarenje vanokurudzirwa yaamhoo kuti vagwinyisire ngemitamboyo, pamwe ramangwani ravo rinotojekeswaa ndiyo mitamboyoo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri kunyanyisa zvemabhodhingi zvekuti ana echikora anenge eifunda eigara konaiyoyo vana vechikora vanokurudzirwa yamho kuti vasiyana nezvekuita bonde ikweyo.

Hurumende nevasharuka emumiganga vanokurudzirwa kakurutu kuti vanasire zvikora zvakawanda ,mumiganga yega-yega ,kuti vana vechikora vasahamba mimango mikurutu.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vatengerwe hembe dzechikora. Vasikana ngavatengerwe hembe dzechikora dzakareba, kuti vasazoshaishira afundisi echirume.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yachipiri, zvinokuridzirwa maningi kuti zvinge zvakakomberedzwa ngeruzhowa, kuitira kuti vana vechikora vasatiza veienda kundoita musiyaswa kubanze , sekubhema mbanje mutoriro.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa yamho kuti vaba gwinyisire kwemene ngezvifundo zvavo zvona izvozvo zvefundo yechipiri kuitira kuti vazoitawo mushando wakahlamburuka samadhokodheya.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaambo kuti vatenge hembe dzechikora kuitira kuti vafunde zvakanaka veidakara nemagwada zve echikora akahlamburika.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakutu kuti vatengerwe hembe dzechikora dzakanaka nemagwada echikora akahlamburika kwemene kuti vafunde veidakara nevamweni.

Zvikora zvefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti zvinge zvakakomberedzwa ngeruzhowa kuitira kuti ana echikora asatiza eienda kooita misiyaizwa kubanze.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire ngezvifundo zvavo. Kuitira kuti ramangwani ravo rinasirike kwemene.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yamho kuti vabagwinyisire ngefundo dzavo dzavanenge veiita kuti ramangwani rinasirike .

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunga kuti apuve zvitupa zvefundo yepaderazvo. Vafundi vanokurudzirwa kugwinyisira yaamho ngezvifundo zvavo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yaambo kuti vachengetedze ndau dzawo dzekufundira dzona idzodzo dzakahlamburika kwemene dzisina tsvina.

Kuzvikora zvefundo yepadera Dera vafundi vanokurudzirwa yambo kuti vabagwinyisire ngezvifundo zvavo kunyanya zvifundo zvenyara zvakaita sekupenda penda mbatso.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera, vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisire kwemene ngezvifundo zvavo kunasira ramangwani.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge aifunda kuti apu we zvitupa zvefundo yepadera. Vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisire ngezvifundo zvavo.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisire ngezvifundo zvawo zvona izvozvo kuitira kuti ramangwani rawo ribanasirike nekupenya kwemene.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvithupa zvefundo yepadera, vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabaagwinyisire kwemene ngezvifundo zwawo zvona izvozvo

Kuzvikoro zvefundo yepadera dera vafundi vanokuridzirwa kuti kana vaenda kona iyoyo vabagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavo ramangwani reinasirika.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera, vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vachengetedze ndau dzavanofundira nendau dzavanovatira dzakabacheba kwemene.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera, zveanhu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera , vafundi vanosisogwinyisira kwemene ngezvifundo zvavozvo kunasira ramangwani

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yamho kuti vanasirirwe zvigaro nematebura kuti vabharire pakamoryoka.

Kuzvikora zvefundo yapadera dera vafundi vanokurudzirwa yamho kugwinyisira kwemene ngemishando yavanenge veiita iyoyo nezvifundo zvavozvo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera , vanokurudzirwa yamho kuti vaziye chihambire kana vaenda kuzvikora kona iyoyo

Vantu vanenge veifunda kuti vazoita vana madhogodheya nana mukoti vari muzvikora zvefundo yepadera-derazvo. Vanokurudzirwe yaambo kuti vabagwinyisire nezvifundo zvavo kuti vazorapa antu zvakamoryoka kwemene.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera kunenge kweifundwa ngaantu anenge eida zvitupa zvefundo yepadera. Vafundi vanokurudzirwa yaambo kuti vabagwinyisire ngezvifundo zvavozvo kunasira ramangwani.

Muzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera vanfundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisire.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yambo kuti vachengetedze ndau dzekufundira nedzekuwstira hee dzakaba chena kuitira matenda eutsvina.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera vafundi vanokurudzirwa kuchengetedza ndau dzavo dzechikora dzakachena yaamho.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera vafundi vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvavo zvefundo yepadera. Zvinokurudzirwa yaamho kuchengetsedza ndau dzavo dzekufundira nedzekuvatira dzakahlamburika kwemene.